Suuraa irratti waanti argamu kuni mana uffataadha. Mana uffataa kanatti kan jiru suuraa uffata qomee jechuudha. Kan "ashaangulliitiitti" naqamee jiru jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa gamoodha. Suuraan baay'ee bareedaa kan ta'ee fi hojiin garaagaraallee kan keessatti hojjatamuu danda'udha. Mana qulqullina qabu kan ijaaramedha. Suuraa bareedaa gamoo kanadha.

Suuraan armaan oliitti mul'atu kun ministeera muummee keenyaa kan ta'e doktar Abiyyii Ahmad. Innis kitaabasaa kan barreesse kitaaba ida'amuu kan jedha kan barreessee fi kitaaba baay'ee jaallatamummaa fi fudhatamummaa guddaa kan qabuu fi namoonni baay'een kan irraa fayyadamanidha.

Suuraan asirratti mul'atu kunimmoo giddu gala gabaadha jechuudhaa, giddu gala gabaa kana keessattii kan gurguramuu; uffatoota garagaraa meeshaalee aadaa garagaraanillee kan keessa jirudhaa, iddoo seenaa qabeessadha jechuudhaa, meeshaan as keessa jiranis kan duraa bara durii namoonni itti fayyadamaa turanidha.

Suurri asirratti mul'atu kun qottoo jedhamuun beekama. Qottoo kana egaa namoonni waan baay'eedhaaf itti fayyadamuu. Wantoota garaagaraa muruudhaafii, qoraan garaagaraa falaxuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Kunimmoo baadiyyaatti baay'ee barbaachisaadha.

Suuraan asirratti mul'atu kunimmoo suuraa ooyiruu qonnaadha jechuudha. Ooyiruu qonnaa kanarraa, oomisha gosa magariisa ta'e kanaanii uwwifamee jira. Oomishni kun yeroo dhiyootti, gaafa galchamu fayidaa kenna.

Suuraan armaan oliitti mul'atu kun, fuduraa fi muduraa kan ta'e keessa gosa Abukaadoo jedhamuudha. Abukaadoon kun cuunfaa qodaatti naqamee jira. Dhuguufis akka namaaf mijatutti kan qopheeffameedha.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa urgooftuudha jechuudha. Urgooftuun kun shamarran baay'een kan itti fayyadamanidha. Namni kamiyyuu kan itti fayyadamuu danda'anidha. Maqaan urgooftuu kanaa Galaaksii kan jedhamudha.

Suuraa kanarratti akkuma mul'atu kana suuraan kun amantii wajjin waan wal qabatudha. Innis abbootiin amantaa cuuphaa osoo isaan gaggeessaa jiranidha. Amantaa kiristaanaa keessaa wanta seera akkasiitu kan raawwatamudha.

Suurrii asirratti mul'atu kunii suuraa alaabaadhaa. Suuraa mootummoota warra darbanii jechuudhaa. alaabaa isaaniidha. As keessaa kan minilikfaa kan jirani, Hayilasillaaseenfaa kan jiranii. Egaa namoota biraa baayyee oromoo biratti jibbamaa kan ta'eefi kan hin jaalatamnedha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kunimmoo ministeerri muummee keenyaa Dr.Abiy Ahmed utuu isaan taa'aani tamsaasa dabarsaa jiranidha. Tiiviidhan karaa isaani tamsaasni kan darba jirudha.

Suurrii asirratti mul'atu kun, mucaa shamarran bareedduu, tokkodha. Shamarreen kunikaa, uffata aadaa uffattee, faayamtee, akka addaatti bareeddee kan jirtudha. Rifeensasheellee bareechisiifattee kan jirtudha. Shamarree baayyee bareeddu, bareedinnishee kan nama ajaa'ibu, rifeensishees kan nama ajaa'ibudha.

Suurri asirratti mul'atu kun suura dargaggessa tokkooti jechuudha. Dargaggeessi kunis uffata uffate jiru kana kan beeksisaa jirudha. Suuraa kana irraa akka mul'atutti, mucaa dargaggeessa kana irraa uffanni kun akka isaaf ta'utti uffatee bareedee jira.

Suurri asirratti argamu kunimmoo calleedha. Calleen kun hojjatamee gosa garaagaraadhaan hojjatamee kan jirudha. Innis mormattis uffachuun ni danda'ama. Calleen kun gosa lamaan kan hojjatameedha. Gurraachaa fi adiin kan hojjatameedha.

Akka suuraa kanarraa arginuttii, suuraa kana keessatti akka arginuttii hoolaatu jiraa, hoolaanisii marga dheedaa kan jirtuufi achirrattii oolaa kan jirtu jechuudhaa. Naannoo baadiyyaa kan ta'e jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun immoo, suuraa kitaabota afaan oromootin barreeffaman, kitaaboota gosa garaagaraa, fakkeenyaaf, seenas gootota oromoofaa kan ta'e, seenaa fi qabsoo oromoota kan ibsu, seenaa oromoo wajjin wal-qavatudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu, suuraa kitaaba Afaan Oromoodhaan barreeffame; mata-dureen kitaaba kanaa kudhaama seenaa kan jedhuudha. Innis kan ittiin barreeffame Leellisaa Aadaa Bantii kan jedhamuudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atummoo akka Itoophiyaatti fiigicha fiigamudha. Fiigichi kun yeroo 23ffaadhaaf kan qophaayee jiruu fi namoonni baay'een gammachuun irratti hirmaatanii fiigaa kan jiranidha.

Suuraa argaa jirru kanarratt immoo suuraa cidha gaggeefamaa jiruudha. Cidha gaggeeffamaa jiru kana namoonni baayyeen kan jiranii, misirrichaaf misirrittinillee kan jiranidha. Cidha baayyee namatti tolu, baayyee nama gammachiisudha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kunis, dhugaatii soofii yookiin maaltii jedhamuudha. kunis kan nama hin macheessineedha. Al-tokko tokko yeroo barbaadamutti kan dhuguu namni kamiyyuu dhuguu danda'a.

Uffanni asirratti mul'atu uffata aadaa kamisee kan ta'ee fi uffata baay'ee bareedaa ta'edha. Innis gosa garaagaraa kan of keessaa qabu diimaallee of keessaa qaba. Adiillee of keessaa qaba gurraachallee kan of keessaa qabudha. Kan baay'ee bareedudha uffata aadaa oromoo keessaa isa tokko jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa fooniidha jechuudha. foon kunis lafeedhaan kan mummuraamee jirudha. kan hin bilchaanne foon diimina kan ta'eedha jechuudha. ilaaluudhaf kan namatti tolu, nyaati isaas kan mi'aawudha jechuudha.

Suurri asirratti mul'atu kun naannoo mana jireenyaa namoonni baay'een illee kan keessa deddeemaa jiranidha. Akkasumas immoo wantoonni xixinnoon kan itti argamudha. Naannoon kun iddoo jireenyaaf mijataa ta'edha. Wanta barbaadanillee barbaadanii naannoo kanaa bitachuun salphaadha.

Kan asirratti argamu kun, alaabaa Itoophiyaadha jechuudha. Alaabaa Itoophiyaa kana bira kan jiru, ministeera muummee kan tae, Doctor Abiy Ahimadis, kan argamuudha. Akkasumas alaabaan biyyoota garaagaraa kan jiranii fi ministeeronni muummee garaagaraas kan jiraniidha.

Suuraan asirratti mul'atu kunis, qishira bunaadha jechuudha. Qishirri bunaa Kun akka biyya keenyaattii beekamaa kan ta'e itiyoophiyaaf galii guddaa irraa argachaa kan jirtu akkasumas immoo biyya keessatti illee dhugaatiif namootni baayyeen kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu, ooyiruu qonnaa irra kan jiru boqqolloodha. Boqqolloon kun algee baasee kan jiru jechuudha. Daraaree ka'ee, kan algee baasee jiru. Erga algee kana fixatee booda ammoo ,gara midhaaniitti kan jijjiiramuudha.

Wanti suuraa kana irratti mul'atu, ooyiruu qonnaadha. Ooyiruu qonnaa kanarrammoo kan jiru, xaafiidha. Ganaa kan hin geenye, ganaa reefu bilchaataa kan jiru reefu daraaraarra kan jiru ganaa kan bilchaatee ganaa kan ol galudha. Ooyiruu kanarra kan jiru xaafiidha.

Suurri asirratti mul'atu kuni piresidaantii( president) Ameerikaa kan ta'e, Doonaald Tiraampidha. Doonaald Tiraamp wajjin kan jirtu immoo mormituu isaa kan taatedha jechudha. Si'a lammataafi Tiraamp moo'atee, nama dandeettii cimaa qabuu fi ajaa'ibsiifamudha.

Suurri asirratti mul'atu Kunii, suuraa maangoodha jechuudha. Mangoon Kunii kan baayyee bareedaa ta'ee fi nyaachuuf illee kan namatti toluu , akkasumas illee cuunfaan isaa qodaatti naqamee kan jiru , dhuguuf illee akkasitti baayyee mijataa kan ta'edhaa. Waanta nyaataaf barbaachisan keessaa isaan tokko ta'ee nyaataafis kan baayyee mijataa ta'ee fi kan mi'aawudha.

Suurri as irratti mul'atu kun aasxaa baankii daldala Itoophiyaati. Kunis yeroo baayyee bakka baankiin dadala Itoophiyaa jirutti kan argamuu fi baankii daldala itoophiyaa bakka bu'a jechuu dha.

Suurri asi orratti mul'atu kuni suuraa kitaaba Afaan Oromoodhaan barreeffame. Mata-dureen kitaaba kanaa "Guuboo Seenaa" jedhama. Beekan Gulummaa Irranaatiin barreeffame. Kitaaba kana argadhee hindubbisiin har'a ga'uunkoo baay'ee kan na aarsedha.

Suurri argaa jirru kun suura maangoo jedhama. Maangoon egaa akka biyya keenyaattis beekamaadha. Akka firaafireetti kan fayydamnuu fi juusii isaallee kan dhugamu yeroo baay'ee biyya keenya biyya wallaggaa biyya garaagaraa Itoophiyaa keessallee baay'inaan wan jiruuf, namoonni baay'een kan itti fayyadaman oomisha isaanii kan ittii guddifachaa jiranidha.

Suurri asirratti argamu kunimmoo suuraa nyaataadha jechuudha. Suura nyaataa kanarra kan jiru buddeen illee ni jiraa. Buddeenni egaa akka Itoophiyaatti nyaata beekamaadha. Nyaata keessa qaaraan, ittoon garaagaraan illee ni jira.

Suuraan armaan olitti mul'atu kun, suuraa Itiyoo telekoomiidha. Itiyoo telekoomiin uummataaf kan hojjetu, karaa waantota karaa teekinooloojii wajjin wal qabatu wajjin waan hojjetu waan ta'eef, uummata uummataaf tajaajila kan kennu; Itiyoo telekoom kan jedhamudha.

Suuraa kana irraa akkuma mul'atutti bosona jechuudha. Bosonni kun muka gaattiraadhaan kan jiruudha. Gaattiraan kun wantoota baay'eef kan nu fayyadaniidha. Madda galii illee ta'uu kan danda'aniidha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kuni, magaalaa keessa. Magaalaa keessaayyuummoo, gamoo kanarratti beeksisa maxxanfamee jirutu jira. Innis mana konkolaataa, jijjiirraa konkolaataa kan ta'edha.

Suuraa kanarratti kan mul'atuu, haadha siinqeedhaa. Haati siinqee siinqeeshe qabattee callee uffattee, uffata aadaadhani faayyamtee, gonfamtee kan jirtudhaa. Uffanni aadaa kunillee wantoota garagaraa callee garagaraa kan of keessaa qabudha.

Suuraan armaan olitti mul'atu immoo suuraa namoota sirbaniifi kan meeshaa sirbaa rukutaniidhaa. Sirbituun Kun kan inni qabatee jiru shimala harkatti qabatee, gaachana qabatee kan sirbaa jiruu fi namni meeshaa rukutu kun immoo masiinqoodhaan kan rukutaafii jirudha.

Suurri asirratti mul'atu kun suuraa sirbituu Bashaadduu Alamuu kan jedhamtu mata-dureen sirbashee miidhaginni kee adduma kan jedhuudha. Sirbi kun baay'ee uummata biratti jaalatamummaa kan qabuu fi kan dhaggeeffatamuudha.

Suurri asirratti argamu kuni suuraa Sagalee Qeerroo Oromoodha. Sagaleen Qeerroo Oromoo kun egaa Miidiyaa Hawaasaa kan ta'e, uummata fayyadaa kan turedha. Ittiin uummati sagalee isaa dhageessifachaa kan ture jechuudha. Miidiyaa nama, namni jaallatamummaa argatedha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kunis, suuraa kopheedhaa. Suuraa kophee kana kan baayyinaan uffatu ijoollee dargagootaa dhaa. Nama kamiifiyyuu hin danda'ama, garuu baayyinaan kan uffatan ijoollee dargagootatu uffataa , isaantu itti fayyadama jechuudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu kennaa uumamaadha jechuudha. Asirratti kan jiru kuduraa fi muduraa kan ta'e maangoodha. Maangoon kun hojjaan isaa mukti isaa gabaabaadha. Garuu kan nama ajaa'ibsiisu ija qaba.

Suuraa kanarratti kan argamu kuni suuraa buna jechuudha. Buna danfee jiru jechuudha. Bunni egaa akka Itoophiyaattis kan beekamaa ta'ee fi uummata biratti jaalala guddaa kan qabudha. Buna namoonni baay'een kan dhuganiidha. Buna yeroo baay'ee kan dhugamuudha; nageenyaafis kan dhugamuudha.

Suurri asirratti mul'atu kunimmoo suuraa farsoo jedhamudha. Akka aadaa oromootti kan jiru yeroo ayyaana garaagaraa kan dhugamu yeroo cidha garaagaraa irratti kan dhugamudha. Dhugaatii beekamaa ta'edha.

Suuraan asirratti arginu kunimmoo suuraa daakkiyyee yoo ta'u, naannoo lagaatti baay'inaan kan jiraatanii isaanis daakkiyyoonni kun mormi isaanii dhedheeraa kan ta'e, miilli isaaniis baay'ee dhedheeraa kan ta'e, baay'atanii naannoo lagaatti kan jiraatan iddoon tokko gumiidhaanillee kan jiraatanidha.

Suuraa kanarratti kan mul'atuu ammoo, suuraa mana jireenyaadha. Mana jireenyaa kunikaa akkuma argamu, tulluurratti ijaarameedha , kan inni jiru. Yeroo xinnoo dulloomaa deemuu namarratti yoo kufe rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanta nama yaaddessuudha.

Suurri asii gaditti mul'atu kun suuraa kuduraaf muduraa keessaa tokko kan ta'e suuraa 'avokaadoo'dha. 'Avokaadoo'n kun egaa nyaataaf illee kan baay'ee gaarii ta'e, biddeenitti illee kan nyaatamuu danda'u, duwwaa isaa illee nyaatamuu kan danda'uudha.

Akkuma suuraa armaan olii kanarratti mul'atu, suuraan kun daandii kan ibsudha. daandii kanarra geejjiboonni garaagaraa kan deemanidha. Fakkeenyaaf, bajaajiin deeman jiru, konkolaatan gurguddan illee, motorsaayikiliin illee..

Wantoonni suuraa kanarratti argaman immoo gosa nyaataadha. Gosa nyaataan kun maqaan isaa gosa gosaa jedhama. Innis nyaatota gosa baay'ee of keessaa qaba. Qaaraa qaba, buddeen qaba akkasumallee raafuu ni qaba, hundee diimaallee hin qaba jechuudha.

Suuraa asirratti mul'atu kana mana waajjira mootummaa kan ta'ee, waraqoonni garaagaraa kan keessa jirani, mana galmee akka mana galmeetti kan tajaajiluu fi hawaasni dhufee iddoo itti fayyadamuudha.

Suurri asirratti mul'ataa jiru kunii suuraa qamadiidhaa. Namichi asirratti mul'atu kunimmoo sirbituudha jechuudha.. Sirbituun kun qamadii keessa dhaabbatee kan sirba baasaa jirudha. Midhaan walitti sassaabamaa jirudha.

Suurri asirratti mul'atu kunimmoo suuraa mooyyee jedhamuudhaan kan beekamudha. Mooyyeen kun fayidaa baay'ee nuuf kennuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo bara durii baay'een itti fayyadaman itti waa bulleeffachuuf kan itti fayyadamaa turanidha.

Suurri armaan olitti mul'atu kunimmoo suuraa dibataadha. Dibatni kan fayyadu qaama keenyaaf yeroo nu daalachaaye kan dibatamudha. Akkasumas immoo foolii isaa fi kan urgaawu illee kan itti gargaaramnudha.

Suuraan akkasitti mul'ate jiru kun, suuraa namaa dubartii aadaa walloo kamisee, uffata isaanii uffattee kan jirtu, haddarrattillee callee hidhattee kan jirtu, mataattillee callee fi faayyamtee kan jirtuudha.

Tole, Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa dammaati. damma keelloo fakkaatu baay'ee mi'aanni isaa adda kan ta'eefi yeroo baay'ee namoonnillee dhukkuba fayyisuuf kan itti fayyadamanidha. innis baay'ee kan mi'aawuu fi dhamdhamni isaa kan namatti toludha jechuudha.

Akka fakkii kana irraa hubannutti kan as jiru kun konkolaataa geejjiba uummataaf fayyadu jechuudha. Innis yeroo barbaachisutti uummata geejjibuuf, uummata bakka tokkoo gara bakka tokkootti geessuuf kan nu gargaarudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa fuduraaf muduraa ta'ee maqaan isaa anaanaasii jedhamuudhaa. Anaanaasiin nyaata baay'ee mi'aawaa ta'ee fi kan namatti toluudha. Garuu gaafa nyaatanii arraba namaa yeroo baay'ee kan nama gubuudha. Walumaa gala nyaata baay'ee minyaa'udha.

Suurri as irratti argamu kun dorgommii biskileetii dha. Akkasumas namoonni baayyeen irratti hirmaachaa kan jiranii fi dargaggootaan dorgomamaa kan jiruu dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu Suuraa kuduraaf muduraa kan ta’e, suuraa Burtukaaniidha jechuudha. Burtukaaniin namootni baay'een nyaachuu kan jaallatanii fi dhadhamni isaallee baay'ee haarii kan ta’edha. Mi'aan isaas baay'ee kan adda ta'edha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kunimmoo oyiruu qonnaadha jechuudha. Oyiruu qonnaa kanarra midhaan hin gahiini kan jiruu kan bilchaachaa jiru jechuudha. Akkuma xiqqoo tureen yeroo makarri geessifamee yerootti nyaataaf dhiyaatu ta'a. Ammaaf garuu oyiruurra kan jiru midhaan hin geenye jechuudha.

Suurri asirratti mul'atu kunimmoo suuraa hooggantoota biyya keenyaa kan ta'an ,ministeerri muummee Itoopiyaas kan ta'e, pirezidaantiin naannoo Oromiyaasii, uummata hirmaachisaa kan jiraniifi fuula gammachuudhaan kan jiranidha.

Suurri asirratti mul'atu kunii yeroo hooggansa fudhachaa jiraniidha. Hooggansa yeroo fudhatan kanammoo waadaa uummataaf galamutu jiraa. Namoonni asirraa mullatan kunis immoo aangoo yeroo qabatan kanaa uumataaf waadaa kan galaa jiranidha.

Suuraa kana irratti akkuma mul'atu, suuraa kana irratti kan mul'atu suuraa faayaa miila irratti uffatamuudha jechuudha. Faayaan miilatti uffatamu kun kan baay'ee bareedudha. Yeroo shamarroonni baay'een godhatanii kan miidhaganidha. Faayaa baay'ee bareedaa ta'edha.

Suuraa asirratti argaa jirru kana bifa dirata mormatti dirachuu dandeenyuuni; kaartaa Afrikaatiin kan irratti qophaa'e; innis halluu diimaa fi magariisa fi diimaatiin kan qophaa'e, halluu Afrikaa, boca Afrikaatiin kan qophaa'edha.

Suuraan asirratti argaa jirru kunimmoo, biiroo daldala Oromiyaa ta'ee aasxaa isaaniidha jechuudha. Aasxaan isaanii kun biiroo daldala oromiyaa kan bakka bu'u biiroon daldala oromiyaa kun hojii baay'ee oromiyaaf addatti iddoo baay'eetti hojiiwwan garaagaraa kan hojjataa jirudha.

Suurri armaan olitti mul'atu kunimmoo akkaataa itti nyaata bilcheessaa jiranidha. Qoraaniin kan itti bobeessaa jiranii abiddi kan itti boba'aa jiru qodaanis irra taa'ee wanti nyaatamus wanti bilchaatus keessatti nam'ee kan bilcheeffamaa jirudha. Walumaa galatti nyaatonni yeroo hojjataman kan abiddaan bilcheeffamanii hojjatanidha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu suuraa ijaarsaadha. Ijaarsa kana kan ijaaraa jiran namoonni baay'een ni jiru. Ijaarsa kana qulqullinaan hinijaaran yoo ta'e namarratti kufee lubbuu namaa sababa miidhuu danda'uuf kan nama yaaddessudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu, suuraa daldalaadha. daldala kana bakka gabaa kanatti kan jiru immoo gurgurtaa hoolaadha. hoolaan baay'een kan jiruu fi yeroo ayyaana illee namoonni baay'inaan kan bitatanidha.

Suuraan nuti armaan olitti argaa jirru kun gosoota dhugaatii garaagaraati. Gosoonni dhugaatii garaagaraa kunillee nama macheessuullee kan danda'anidha. Namoonni baay'een kan itti fayyadaman yeroo dadhabanii jiran akkasumas yeroo tursiifachuuf jedhanii kan itti fayyadamanidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa bunaadha. Bunni biyya keenyatti baay'ee beekamaa kan ta'ee fi akka Itoophiyaattillee beekamaa fi galii guddaa Itoophiyaan irraa argattudha akka oromiyaattillee akkasuma.

Suuraan asirratti mul'atu kunis daandii konkolaataadha. Daandii kanarra konkolaattonni kan deemaa jiranii fi namoonni illee deemsaaf itti fayyadamuu kan danda'anidha. Geejjiboonni garaagaraan irra deemuu kan danda'anidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa bineensaa keessaa qeerransadha. Qeerransi bineensa baay'ee cimaa ta'ee fi bifni isaallee kan namatti tolu baay'ee bareedu. Bocni qaamasaa baay'ee kan namatti toludha. Bineensa baay'ee hamaa ta'es miidhaa namarraan geessisuu danda'udha.

Suurrii asirratti mullatu kunimmoo suura hodhaa jedhama. Hodhaa yookiin iddoo garaa garaatti gundoo jedhamuun kan beekamudha. Wanti kanarraa hojjetamu wantoota baayyeerraa hojjetamuu ni danda'aa. Caffeerraa hojjetamuu ni danda'a. Wantoota garaa garaarraa waan hojjetamuu kan danda'udha.

Suurrii asirratti mullatu kunii suura naannoo mana jireenyaadhaa. Manni jireenyaa kunii iddoo bareedaa ta'edhaa. Biqilaan garaa garaallee bira dhaabbatee kan jirudhaa. Jireenyaaf bakka mijataa fi bareedaa ta'edha jechuudhaa. Qilleensi isaallee kan gaarii ta'edha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa barruudha. Barruu kanarratti qalamaan irratti barreesuudhaan kan itti fayyadamaniidha. Mana barumsaa yeroo galan kan itti barreeffamu barsiisonni illee kana qabatanii akka adeemaniif kan ajajan guyyaa jalqabaa kaafnee kan fudhannee deemaa turre kan irratti barreessinu jechuudha.

Suuraan armaan olitti mullatu kuni ijoollen mana barumsaattii taphaa kubbaa miillaa kan taphachaa jiranidhaa. Kunisimmoo barsiisaan yeroo wayitii ispoortiitti gadi baasee yeroo barsiisaa jiru ta'uu danda'a jechuudha.

Akka suuraan ibsutti yoo ibsinu ooyiruurra qamadii jirudha. Qamadiin kun ganaa kan bilchaataa jiruu fi ammayyuu kan hin geenye gaafa ta'u, oomisha baay'ee namatti toludha.

Suuraa armaan olitti mul'atu kun ammoo ijaarsa daandiidha jechuudha. Ijaarsi daandii kun kan bifa bareedaa ta'een ijaaramaa jiru. Konkolaataan garaa garaa illee kan irra jiru. Wantoota ijaarsa kanaaf barbaachisan deddeebisaa kan jiranidha jechuudha. Daandiin kun ijaaramaa kan jiru yookaan ijaarsa irra kan jiruudha.

Suuraan asirratti argaa jirru suuraa saree kan taatu suuraa saree dhagni ishee buburree eegumsaaf waan teessee jirtu fakkaatti. Akkasumas immoo waan nyaattu dhabdee waan beeloftee taa'aa jirtu ni fakkaatti. Walumaa gala suuraan kun kan saree teessee hargantudha.

Suurri asirratti mul'atu kun immoo, suuraa afuuffeedha. Afuuffeen kana keessummaa yeroo simatan qopheessanii bakka taa'umsaa illee qopheessanii , nyaanni garaagaraa illee qophaa'ee keessummaa simachuudhaaf babbareechanii kan jiranidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa mucaa shamarranii gujiidha. Uffata aadaa uffattee kan miidhagdee jirtudha. Haalli isheen uffata kana uffattee jirtu uffata gujiidha. Kan baay'ee bareeduu fi namatti toludha.

Suuraa armaan oliitti mul'atu kunimmoo gabaa keessadha. Gabaa keessa yoo ta'u, namoonni gurguranis kan achi jiranii; kan bitachuu dhufanis kan achi jirani. As keessa kan jirullee baala raafuun ni jira; muuziin ni jira; wantoota garaa garaatu jira. Namoonni baay'eenis bitatanii kan galaa jirani ni jiru.

Suuraan asirratti mul'atu kuni naannoo gammoojjii kan ta'e naannoo aduunillee hin jirre gara galgalaa kan ta’edha jechuudha. Lafa kanarras lafi qotame kan hin jirre, lafa akkasumaan taa'aa jirudha jechuudha.

Suuraan asirratti argamu kunii suuraa iddoo hawwata turiizimiif ta'u, iddoo baay'ee bareedaa, kan bishaanni gaararraa lagatti gadi nammu, iddoo baay'ee namatti tolu, iddoo baay'ee bareeduu dha. Biyya keenya illee kan maqaa dhoofsisuu danda'uu dha. Tuuristoonni garaagaraa illee dhufanii daawwachuu kan danda'anii dha.

Akkuma suuraa kanarratti mul'atu beekamaa kan ta'e shiroo kan jedhamudha. Itoophiyaa keessatti baay'ee kan beekamu gosa maqaansaa shiroo jedhamudha. Gaafa nyaatanillee kan namatti toluu fi baay'ee kan mi'aawudha.

Suurri asirratti arginu kuni suuraa uffata aadaadha. Uffata aadaa kana uffatee, bareedee, miidhagee kan jiru, uffata adii kan ta'e, gubbaa hamma gadiittillee adii kan ta'edha.

Suuraan asirratti mul'atu kunisii namoonni walgahiirra yeroo jiranidha. Waajjira mootummaa keesaatti torbee keessaa yeroo tokkoof walgahii kan taa'amuu, hooggantoonnis walitti qabanii kan walgahii teessisanii haala gabaasa hojii kan dhiyeessanidha.

Suuraan asirratti arginu kunimmoo gaazexeessaan oduu dhiyeessaa kan jiru yoo ta'u, innis oduun kan dhiyaatu, gaazexeessitootaani. Yeroo sa'aatiin gahetti oduu isaanii kan dhiyeessani, ammas kan tamsa'aa jiru kunii oduu gaazexeessummaati.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun, suuraa boo'oo lolaati. Boo'oo lolaa kana wanta baay'eef itti fayyadamna. Fakkeenyaf, yeroo nuyi itti fayyadamnu ganna ganna yeroo bokkaan roobu lolaan akka keessa deemuu fi akkasumas, xuriiwwaan garaagaraa mana mana keessa gaafa baasan achii keessatti gadi naqanii, achii keessa boolla kosiitti naqamaa jechuudha.

Suurri asirratti mul'atu kuni Maarkabadha. Maarkabni kuni uummata baayyee baatee, fe'ee deemaa kan jiru, baayyina uummataa itti ulfaachuurran kan ka'e, garagaruudhaaf kan jirudha jechuudha jechuudha. Uummanni achi keessa jiran illee bu'anii namoonni isaan gargaaruudhaaf dhufanillee jiru.

Suuraa asirratti mullatu kunii suuraa konkolaataadhaa. Maqaanii konkolaataa kanaa "habeshaa baasii" kan jedhamuu. Namoonni ittii akkaa geejjibaatti akkaa ittii gargaaramaniif kanii qopheeffamedha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu namoonni yeroo gara Irreechaatti adeemaa jiranidha. Irreecha kana kan dhaqaa jiran coqorsa qabatanii, Siinqee qabatanii dubartoonnillee uffata aadaadhaan faayamanii babbareedanii namni hundumtuu uffata aadaa uffatee kan jirudha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa abaaboodha. Abaaboon kun yeroo bokkaan roobu kan biqiludha. Ija namaattillee kan miidhaguu fi kan namatti tolu gaafa ta'u, halluu magariisaan kan guutamedha.